Ay taalibe nekk ci sàll bu mag jeexal jang ñiy doon góor ñiy doon jigeen. Am ñu taxaw ci ganaaw.

Bereb bu nañuy dajaloo di teeru njiiti gambia ñi ñi ngi taxaw ci suuf ñee ñi ngi taxaw ci kawuma sinu wari waayba ññigi eqt seen loxo ñee ñi ngi wone seen contante.

Tereh alkuraan muy wox ci benn yalla maggaay yall xam-xami yala kattani yalla ak nonu mel.

Yoon yooni tali bi mësi ni waru waay di daw. Ambu nekka si ganaaw ambu nekka ci kanam fele daad di ñëw.

Palas foyokay xalèh am ñii fó am ñii éék di fó, am ñii tóóg di fó ak bal.

Am loxo mi téye doomi picca daa di bonka tankaye ci loxom barab bi mu fées ak ke naax.

Am brep bu neetnye nekke ñye doon góor ñye doon jigéen am ndox bu jegee ci kaw di wodda ci suuf ñyenug ci birr ndox bi nenugse ci bitim ndox bi ay ñax nekka ci pegga be.

Am yoon bu niiñi di dox, yoon bu gudu, ci pegga bi am ay bante yu fa nekka ñu ko sampa takka ko, ci kanam am yep bu garab yu fa nekka.

Marsa ñii di jaay sèèn marsandise am ñi tóóg di jaay am ñi taxaw di jënda ñi ñi ngi dox ñeeni ngi taxaw.

Am yoon, yooni tali am ñey ñaw, am ñey dox di ñëw ci ganaaw, ay garab nekk fa sa kanam, ci ñaari peggayi am ay masiniworuwaay yu fa taxaw, neegi daldi neka seen boor.

Am jigéen daa di lettu, lettu bu refet daa di ko wone ci kanam, ak si ganaw, kanamam daadi xees mu segga.

Am yoon, yooni tali ñaari nit daldi taxaw kii doon gór ki doon jigeen ni ngi teyeh wante dal dii lekkalo.

Bunta bunti xibaar bu nekk ci gambia dal di yegal ni ñi i xibaar yuy daw ci réew mi di jangal ni ñii ci anam bu nekk.

Am neeg bu ñaari nit taxaw ke doon góor ke doon jigéen ke sol lunet ke sol mess ci boppa bi mongi sol yere yu rafet te nduru wale ko.

Nyaari peridalla yunduru tegu ci suuf te gu ci kawkaro bée am lu weex beetam am lu weex bé am lu ñyuul beetam am lu ñyuul.

Am yoon, yooni tali, am masinu waruwaay bu mëgg di daw ci boor bee, am bu yem buy ñaaw ci boor bee, lampa yi ñu dal di taal.

Am nyitti taalibe yu taxaw jeexal jang sol mbu buyu weex te ndurowale ko daa di sol mba xana te nduroowale ko.

Am yoon bu ñaari góor taxaaw daadi joxante ay loxo daadi piiñ yi amma sinu waruwaaye bu gudu te yanja nek seengn.

Alla bu bari ay fason ngi garab bu nekka, yi daadi guddu lool, yi daadi xawa guddu, yi daadi xawa gattu, ay ñax yu bari daddi ko woor.

Ci taati perég yi am ñaari góor yu tog ci kaw gaal petéke ci mbëga gi am yeneen gaal yu nekk ci kaw ndox bi.

Yoon yooni mbeda am masinu waruwaay bu weex bi taxaw ci ganaawaam nekka bunta bu nitt di muna yoone xaalis jot xaalis ak dencca xaalis.

Bereb am masinu waruwaay yu taxaw bee nekk ci kanaw am yu nekk ci ganaaw am ay nit yu nekkci fole nekka ci ron mbaar am ay kerr yu ko wur.

Bëreb bu nit yi nekka am ñuy xool wër bu yorami doomi adam ñiy doon góor ñiy doon jigéen ñiy taxaw ñee sëga am ñu wengalu.

Yoon yooni mbedt am nati jigiin doon i mag gaddu ay saak di dox am ay bitig yu nekka ci seen ganaaw.

Yoon, yooni mbeda, am keer bu nekk ci pegg bi, am miir bu weex, ci birr keer ga mu dal di am garab yu fa nekk.

Yoon yooni mbede am ñaare maseno waru waay yi fa taaw bee doon bu mag bee doon bu em am nit yu taxaw ci pegabe ñye nuge taxaw nye nuge tonke.

bereb, bereb su, ama sinu waruwaay bu weex, bi taxaw, ambu nekk ci ganawam, weex, te jublu fenku.

Ahm nitt mu tiyeh butehli diwtirr dikor soti, wala waanji cii am siyoh, mu am yenen butehli diwtirr yu em yu nek cii bohram.

Nyaari peri dalla yu ñuul tenro daa di nekka benn daa di tegu ci kawu taabul.

Am lekk, lekk ci palaat bu weex, am soble ak tamaaté ci wet bi, daadi teg gu ci suuf.

Téere lu tegu ci suuf mu doon u taalibéy di jëfandeko jàngumlislam ci fanna bu nekka.

Piccha bu rafet daa di wengalu baatam am tomb-tomb yu nuul yaramam bi ak yu weex taxaw ci kaw banta.

Yoon yooné mbétda ci pégga gi am kër kër bi nekk këri taax ay garab nekk ci biir kërr ga.